Umutu wagwatile Ku kofila gwa yellow amala agwatile ni zi'galuvindi agwatile ni gimigubo mu'nkoono ali Ku'ngoona masanyalaze ali Ku'ngoona masanyalaze......

Umutu emile kutulu lwe gamezi lwe inyanza, nenga agwatile zi sili sapatu mukono, agwatile ne chipaale chinyipi ne changazi chimali chiligamo butonyeza buwanga nenga a'ambile kasaala atele mubijele nenga mumu gwa mukasileko gwakasile ne kubijele mwene ne changazi niye isembele ino ne kumezi kwene mumu gwa kasile.

Umuseza alj kusindika igaali, ali kusindikila kutulo lwe lugudo lwe litaaka agwatile ikofila itandalafu ne zingaato mubigele nenga kumukono kwewe kwene idaayi yene nayo iliyo baatu babili nabo bali kobeka nenga mumu gwa kasile kulugudo kwene , gwakasileko ne kumuseza nenga baana bali kobambuka lugudo lwene, bali kobambuka baza idaani nenga kutulo kwene kwe lugudo kuliko, kuliko misitu ne gimisaala.

Lugudo lwelitaka nenga lwahomokamo hagati meezi galigawo mulugoba kutulo kwene kuligako bunyasi ni gimisitu mibisi nenga kumukono gwene munyelezi kulugudo kwene kutilo kuliko inzu babimbako hakutu hesi baatu bavuga bidima bagula mafuuta baatu baliga muwenemo idayiyo lugudo lundi lwamiliya nibunyasi nayo buligayo.

Umuseza akusindika igaali, igali yene aboyeleko madote ateleyo ni gukubo mu mayembe mwene nenga mumu gwakasile nenga akujisindikila kulugudo lwa coras nenga kutulo kuliko mabaale nenga idaayi yene batu bemileyo babili nenga idaayi yene yene ziligayo zi- bidinga kutulo kwene- kutulo kwene kwe lugudo kuliko bunyaasi.

Ipichipichi ihi- umutu akufuga ipichipichi ku lugudo lwa korasi nenga lwamiliya ate lubalayi nenga asudile batu babili ku pichipichi asudile batu babili ku pichipichi kwene bosi ba gwatile zikofila zitandafu bamalile bali nizi manvulu nenga uwenyuma agwatile bosi bagwatile zipale zindeyi batu bene besi asudile nizingato zi mwanga nega we agati agwatile kyangagi kyiwanga usembayo wagwatile kyangagi Kya yellow nega uwemaso wagwatile nikukofila kumutasa nga wafunile kabenje kutulo kwene kuliyo zimotoka nika maduka.

Ah zinzu zibili ze bunyaasi nenga mumu gwazikasileko nenga kutu ku jilini kwe zinzu kwe nzu i'maaso yene iliyo kidomolo ni baana baliwo. Imbusi ili kulwanyi kwene idayi inzu naye iliyo ye bunyaasi mulyango gwegukilewo ni umutu emile idayi yene, gusaala gugali gwayima ku lwanyi kwene idayi bisaala bindi biliga idayi binyimpi nenga imbusi nayo ili ku lwanyi kwene

Ligugye mumu gwagikasileko nenga gwasamile mukanwa gwatelemo lulwala, nigimisu naye giliga awene nenga kuliko myoya, myoya jene mimali nenga mumu gwajikasileko gwasamile mukanwa mwene mwabonekele nenga gugugye gwene gwamaliya mumoni ate gugali.

Ikaniafu ili mukasaga, nenga ikaniafu yene ya- yayungulile imoni iliko ni- ya'alala ni gumugongo ni gumubili gwene ne ya'ambile mukasaga mumu gwakasile nenga iligako i ka- i rangi itandalafu ku mugongo ilimo ni rangi iyanabinzali ndambi iti ni rangi iya green igali nenga ya'ambileko kukyisaala mus- mu busaga bwene bwezisa nenga mumu gwak- gwakasi- gwagikasileko ku mubili gwene.

Kumisinga gulimo ni zinjukyi, zinjukyi izindi ziliko zitula izindi ziliko zingila nenga nga imbuga yene imbalayi nenga mumuzinga mwene mwamaliya, mumuzinga gwene mumu gwakasiya mumuzinga gwene gwakasiya zinjukyi zene

Isekele iliko maatu nenga isekele yene mumu gwagikasileko nenga ilimo ni liyoyo ichili kugwisa niyo nenga idaayi zisekele zindi ziliyo zinjenke nenga mumu gwakubile gwakasile ku maatu gene nga isekele yene yaneta yamiliya indayi,

Baana bali mukyibiina bekale muzitebe bagwatile zingubo zitandalafu, umusomesa wagwatile zingubo zimali, akuwandika ku- ku lubawo nenga akuwandikila inoni, inoni yene iwanga, umwana gundi akolele zi lwala zibili amalile asamile mukanwa asanyunkile, begulagilewo ni bitabo bana bene umulala aku wandika.

Umutu akumiina i'laptop nenga atele atele buzindalo mukutu, atele buzindalo mukutu agunyile mu laptop mwene mwesi akutegelesila byesi akumiina nenga agwatile kyangazi kyimali, enyusile mukono mungazi ekale muzitebe ze gyimifalisa

Baana babili bali kabasindika ba ba boweele mezi Ku gaali bali kobasindika bali kusindikila Ku kayiila u'gundi ali kutuulo kwene kwezila nenga i'ngaali yangwile a'asi ni chidomoolo chindi chili ku'nzila kutuulo kwene kwe kwe'nzila kuliko misitu ni bisaala, ni gumumu kwa kasile ku'lugudo kwene kwa'kasile ni ku'baana beene.

Umwana ahambile kawuuzi abowele munyeni enyusile mungagi agisudile kumukono munyelezi agwatile ikofila ye blue nenga umutu gundi zimuli inyuma agwatile kyangazi kyitandalafu gundi ali idayi nenga bali kupi kunyanza kyangelenka bali kutulo kwenyanza nenga kyangeleka kyene kyenyanza giliyo misaala ni bidinga nbyo biliyo.

Zimboko zine zili kezinwya mezi nenga mezi gene gamiliya gali kumesamesa nenga ziliko zinziga, zinziga zene zayifumba nenga bunywinywi buliko buliko ku mbogo indala bu ubu akandi kali kundu akandi kali kwitumba.